Noba la kyɛnɛ moɔ poɔ a pɛɡele baaɡere ka ba mine yɛre ka ba kyɛnɛ a yire yie poɔ teer are ɡoli la a zie.

Noba la lantaa teɛ kaŋ paree ka gaŋgaare a biŋ ka kaŋ zeŋ kyɛ de a gaŋgaa kaŋ fɛre o gbɛɛ poɔ kyɛ ka noba bata dɔɔ bonyenaa pagebɔ bayi ka ba are are, kaŋ zaa maŋ goone o zegɛ.

Dɔɔ dɔɔ ne pɔge la are a su bonyaayirii a de boma a maŋ le ba minne kaa kyɛ biŋ filaawa iruŋ iruŋ a filaaware nyɛ mine eɛɛ zeere kaa mine e doɔ kaa mine e ŋmono ŋmono lɛ ka a biŋ kaa zie zaa veɛlɛ.

Dɔbɔ bayi ne pɔge la be die poɔ, k'a dɔbɔ de ba nuuri a teɛnɛ tuuro taa, ba zaa eŋɛɛ nyobogi vɔgele kyɛ k'a nasaalaa sõɔ monsini meŋ biŋ tabol zu ka ba are kɔge.

Moozelɛm puoroo zie la ka nembēo a ɡɔle ka lɔɛ are ka a puoroo zie do taa zikyolkyol mine ka a noba mine siɡi wa kyɛnɛ a pareŋ ka ba mine do kyɛnɛ a sazu.

Bawa sɛrebɛ la a leŋ ba kyeemɛ a su ba seɛ seɛ boma aa a kyɔŋ a tuuro taa a benne gbɛ iruŋ iruŋ.

Sokpoŋ zu la ka noba banaare a pilli pilli boma ne pɛmɛ a taa kyɛ ka lɔpelaa kaŋ meŋ a are ka neɛ kpɛ zeŋ a lɔpelaa poɔ su kparezeɛ kaara kyɛ ka ba nimitɔɔre ka noba bayi meŋ la yi are ka polisere lɔɛ meŋ yi are .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

Karendieŋ la ka sakubiiri a zeŋ ne ba karema ka o wuo o nuuri a a a laŋtaa kyɛ ka noba gaa are a dendɔnoɔreŋ ka kaŋ su kparezeɛ ka sɛgre be a dankyinsɔglaa zu.

Dɔɔ la zeŋ ɡyɛɛrekan zu a taa naasaalaa sõɔ kūūtaŋ kyɛ ka bɛŋkyi meŋ biŋ ka ŋmenaa vūū a dɔɔle o zu ka popo baatere meŋ a dɔɔle a dakoɡi zu ka foomo meŋ ne waayɛr dɔɔle a dakoɡi zu kyɛ ka ba setɔɔ beebe ka ba koɔrɔ mui, fanfama kãã.

Nobɔ bata baŋ tonɔɔ kompene poɔŋ. Ba toŋɛɛ kparoo, zupilii, buut ane han-gelaafo aŋ na soŋ ba ka ba tɔɔ pere. Ba biee kpãã kompene na baŋ boɔrɔ ka ba eŋ mansiin ka ba tõɔ de a ir a kpãã a kompene poɔŋ.

Dɔɔ ne o pɔge ne o bibiiri bata la zeŋ a go a sɛlɛ felaaware iruŋ iruŋ ba gaadinlee poɔ.

Vûû la do yie ane lɔɛ ane setɔɔrɛɛ kaa zaa a di kɔɔle a zaa a gaŋ kyɛ ka kaa a lɔɛ mine yi zoro sokpoŋ zu a zie kaŋ o die la a parezaa kyɛ kyɛrɛ a sazu a kyansere kaa mine di kyɛlɛɛ kyɛ ka o araa lɛ

Mui, aneŋ beŋɛ baŋ doge a laŋ taa. Nɛne, aneŋ gyɛlɛ baŋ doge a zaa be a seemaa zuŋ. Vaare, ane alabalsa zaa be a seemaa zu aŋ be a laa poɔŋ.

Polisire la are a vɔgle ba kpogle ka dɔɔ are ba sonsogleŋ a de nimigyel a eŋ o kparoŋ nyaa poɔ kyɛ ka dɔɔ meŋ are ka a zu zukɔɔloŋ kyebe ka noba yaga ŋmaagyili.

Dɛre dɛre ka ba maale ane kuree ka nensaalba kyɛnɛ o zu kyɛ ka la de tɛnɛɛ a mɛ ne nensaaba nuure ka o nyɔge dɛre ŋa a taa ka a noba kyɛnɛ o zu.

Weɛ poɔ kaa ka noba bata a su kparedɔre bɛrɛ bɛrɛ a pɔmperɛ koɔ a eŋnɛ a bonbulo a bonbuluu ba ba sɛlle la ka a be gare zu.

Pɔge la a zeŋ maala sensɛɛ o kɔre la sensɛɛ mine eŋ laa poɔ a dɔgle ɔrɔba zu kyɛ kaa a mine naŋ dogle a daŋaa zu kyɛ ka o beŋ ɔrɔba meŋ kyɛ ŋmaara gyɛnlee meŋ kyɛ ka zɔŋ a be peɛ poɔ a beŋ.

Pɔgesarrebilii la a seɛ wegyɛre a de pɛmɛ a le ba seɛ eŋɛ, a de bɔnne eŋ ba kɔkɔɛ ane ba nuuri poɔ kyɛ vɔgele zupile k'a e k'a zupili taa doɔ ane sɔgelaa ka ba dɔɔnɔ bamenne ka nobɔ a are a kaara.

Weɛ poɔ la ka dɔbɔ bayi k'a kaŋ pɛgele rabare ayi are ne kyɛ vɔgele zupili ka kaŋ de a roba biŋ kyɛ meŋ vɔgele zupili kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ zeŋ torata zu a vɔɔle sapigi kyɛ ka ba ba ba daare ka ɛɛɛ boma a nyɔge nyɔge a daare.

Nenbeɛo la laŋ taa yikpoŋ kaŋa poɔ ka ba mine be a yiri e peɛ zu ka ba mine sigi be a pareŋ kyɛ ka dɔba bata a be lɔɔre poɔ ka bayi a iri are kyɛ zɛge ba nu kyɛ ti daŋgballa a kyɛ ba zaa eŋɛɛ nimikyaane meŋ.

Kɔŋbɔŋ pɔɔsaraa la are su o saŋkonnoo boma a eŋ nubɔn kyɛ ka pɔɔs neŋpeɛl a are gyilloo ka a neŋpeɛl pɔge kparresɔglaa a eŋ torɔze a eŋ nimigyil ka dɔɔ seɛ koregbɛŋmaara a eŋ sapig a kyɛ eŋ nimigyil meŋ kaa pɔge are kɔge o leɛ o nu a pɔg o niŋe.

Patrol koɔro zie la ka pɔgeba bayi ne bibiiri a are ka lɔɛ meŋ ayi a are kyɛ ka dɔɔ zuŋɛ moto a de baagi a eŋe a moto niŋɛ kyɛ ka kaŋa meŋ zʋŋɛ moto a gaa te are a patrol maasen zie

Sogyɛre bata la a are a de dɔɔ kaŋ meŋ naŋ are a kɔɔ ba ka a s sogyɛre taa ba malfare a kaara a nyɛrɛ a ba malfare kyɛ ka lɔɛ ayi mine meŋ a yi te paki ka neɛ kaŋa yi te kyɛnɛ a ba puoriŋ sɛŋ na teere naŋ be yaga lɛ.

Bɛŋ ne mui la be perɛte poɔ ka nɛn dɔɔl ka ɡyɛlɛ dɔɔl ka taaleɛ ane ɡyɛnlee ane vaare a dɔɔl ka ba kyēē bɔɔdeɛ a eŋ poɔ.

Noba la de ba bammo nuuri a maale ne kaaya iruŋ iruŋ a su a wa are a pɛ ka a dɔbɔ banaare a zeŋ a pɔgebɔ niŋeŋ kyɛ goɔle ba gbɛɛ a lere ba nuuri taa.

Tɛnɛɛse bɔɔl ŋmɛrebɛ la ba be la pake poɔ kaa pake toɔ laen peɛlpeɛl kaa nɛt a leŋ a wa gaa kaa a noba ŋa su bom peɛl ane bom peɛl kparrepeɛl ane doɔ ane zeere ka ba seɛ koresɔglɔ meŋ ka ba mine sɔɔse zeere ka ba mine sɔɔse peɛl ka ba mine eŋ sɔɔse dɔre ane nɔɔte dɔre.

Noba noba mine la a are kɔge baase a baase ŋa eɛɛ zeɛ ane pelaa a eɛɛ boma ayi naŋ are ka a noba ŋa are kɔge a lɔɛ ŋa kyɛ taa pɛn ka sɛgre be a pɛn poɔ ka ba kaara kyɛ laara.

Die poɔ la ka ba de dakogi peɛle a biŋ k'a dakogiri mine meŋ e kyolaakyolaa sɔgelɔ lɛ ka ba de zukɔgere a dɔgelaa zu, vūū be l'a die poɔ a uri a kyɛkyuli ka TV a mare a daŋgoɔne kaŋa poɔ ka vūū uri kyaanaa be kyɛ ka sipikari a meŋ biŋ ka vūū uri a sipikari poɔ.

Noba bata, baŋ be ba filaawa gaadiŋ poͻŋ. Bayi eԑԑ pͻgeba, ka kaŋa e dͻͻ. A pͻge kaŋa eŋԑԑ walentinbuute kaa na soŋ o ka o tͻͻ pere. O leԑ tuŋԑԑ toraa ane kparoo aŋ na soŋ ka o tõͻ toŋaa toma soŋ.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

Tensogɔ la ka noba do are kɔgelaa zu, dɔbɔ banaare a de pɔge, k'a pɔge su kpare wogi a eŋ toraza sɔgelaa ka zukɔɔlɔ e yaga lɛ ka bidɔɔlee are o niŋe poɔ su segelɛnte a seɛ kuri-lere kyɛ ka dɔɔ meŋ sigi are a su kpare, kpare wogi k'o taa kpawoɔ.

Bondirii la be laa poɔ boŋkuu ne saaloŋ zeɛre ka salmaamaara a dɔgle ka nɛmɛ a e kyɔlwɔrɔ ka ka kaa a e pɛtɛpɛtɛ.

Pɔge la are ka bibiiri zo golli a nyɔgoo taa kyɛ ka bidɔɔlee a yi are o yoŋ tɛgɛ a leɛ o nuuri a tɔ taa a nyɛ teɛ o teɛne kyɛ ka a pɔge meŋ eŋ nimigilli a kyuli a kaara a birii kyɛ morɔ laare.

Dɔɔ la are dãã die poɔ a pɛgele baagi zeɛ a eŋ nɔɔte zeere kyɛ su kampɛlɛ a dɔɔle kpare doɔ zu kyɛ pɛgele a kpare doɔ kaŋa eŋ o nu poɔ a vɔɔle zupili a eŋ nimigilli kyɛ are kɔge kɔlbaare.

Nembēo la a yi kyɔŋ pa sori, sokpoŋ zu, ka dɔbɔ mine bayi a de wēɛ ka a kaŋ su vootiŋ kparoŋ k'o tõɔ a taa a e doɔ kyɛ k'o yɛre boŋ, ka dɔɔ kaŋ meŋ su kpare kpoŋ dɔgele kpare bile zu a seɛ gēēse, a de daa a tēɛ tɔgele o, a noba naŋ tuuro ba ba taa la sɛgere mine naŋ be gama poɔ.

Korodie poɔ la ka pɔgesaraa are kyɛ ka felaawa meŋ be doolee poɔ ka ba biŋ ka teɛ ane kapuri a meŋ yaare kyɛ ka laa meŋ be a tabol zu a dɔɔle.

Die poɔ pɛnnoo zie la ka dakogiri a biŋ ka tabol a biŋ a sonsooleŋ, tabolo ayi kyɛ ka TV a dɔgele a tabol kaŋ zu ka sipikari meŋ dɔgele a tabol zu kyɛ ka sasemaaroŋ a mare a dankyini.

Pɔge poɔ deɛmo la ka dɔbɔ a be gboe poɔ gboe ayi bamine su la kpare dɔre ka bamine su kpare zeere ka bamine su kpare ŋmonaŋmona ka ba duuro ka ba be gboe poɔ a duuro kõɔ a zoro ŋmaara taa.

Kɔɔte die poɔ la ka pɔge do zeŋ a dakogikpoŋ zu kyɛ ka dɔɔ are a daga poɔ a tēɛ o nu ka dɔɔ kaŋ su kpare pelaa a meŋ are a derɛ gane koroo kyɛ ka kaŋ meŋ are a o duluŋ sɛŋ a lere o nuuri kyɛ ka kaŋ wa zeŋ ane tabol ka gelaasere a be a tabol zu dɔgele.

Pɔɡesarbilii banaare la wa are kɔɡe daŋkyinsalaŋsalaŋ kyɛ pɛɡele peepare ne ɡama ka a kaŋ e leŋ o zukɔɔloŋ ka a e kyolaakyolaa ka ba mine meŋ pal ba zur kyɛ ka ba lere ba nuur a are.

Die poɔ la ka dakogi iruŋ iruŋ ane tabol a be a die poɔ ka a dakogi zu ka kpa-kɔgere a be a dakogi zu dɔgele kyɛ k'a tabol zu ka gama beebe dɔgele ka dogelee meŋ naŋ taa nasa-moɔ mine a meŋ dɔgele o zu k'a nasa-moɔ mine meŋ yi gaa be a die tokoroo kpaareŋ kyɛ ka tabol-lee a meŋ ne dakogi dɛlaa a meŋ yi biŋ a toɔraa.

Vali bɔɔl la ka ba ŋmeɛrɛ dɔbɔ banaare ane pɔge bonyenaa a dɔbɔ mine bayi yi te be laa a nɛte puoreŋ naŋ nyɔg ne pool ayi kyɛ kaa a dɔbɔ bayi mine meŋ ne pɔge a wa be a pool niŋeŋ bɔɔl do te laara la a pɔge zie na sɛŋ ka ba zaa nare a go kyɛ kaara.

Die zeŋ pɛnnoo zie la ka dakoore biŋ gɔlliŋ kaa teebolɔ a biŋ a die seŋsogliŋ ka gama a dɔɔle kyɛ kaa die poɔ eŋ o zaa ne taaɛ ka a vuu a vuumie a e pilɛpilɛ.

Gaadiŋ poɔ la ka pɔgeba bayi ane dɔɔ a be ba selɛɛ felaawa iruŋ iruŋ kaa mine e ŋmonɔ ŋmonɔ kaa mine e zeere ka kaa pɔgeba ne a dɔba ŋa be be ka kaŋ zaa maŋ kyɔge a felaaware a are ne

Nembēo la a lantaa ka bamine su, bamine vɔgelɛɛ kpawoore ka bamine eŋ nimikyaane kyɛ ba taa la sɛgere parɛɛ parɛɛ a zɛge k'a do saa ka ba are ne.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

ŋmenaa ŋmenaa vūū tontoneba la ba be la kyɛnse zu, kyɛnae zeɛ zu ka ba bayi a zeŋ k'a kaŋ a dɔɔ gyɔŋgyoliŋgyo ka bayi meŋ guuni k'a kaŋ su kpare zeɛ kyɛ k'a kaŋ meŋ su kpare sɔgelaa a vɔɔle zupili kyɛ ka bayi are, ba be la a die kyɛnse zu.

Pɔge la paki wagyɛrɛ yireŋ yireŋ a mine e la doɔre kaa mine e ziire kyɛ e lenelene ka o gaŋ a wagyɛrɛ zu kyɛ sege o nu saa kyɛ moro laare .

Dɔɔ ane Bibiiri la ka a dɔɔ dooɔ gyogyoleŋgyo kyɛ dere waayɛre a laŋna taa kaa Bibiiri ka kang ziŋ kyɛ ka ba mine gɔ kyɛ ka ba mine are ka kang pɛŋle a bibile kaŋ kyɛ ka ba meŋ a kaara ka koɔ ane gaalɔŋ biŋ kɔge a dɔɔ.

Bidɔɔbilii baŋ zeŋ lada zuŋ a yele yɛlɛ, ba eŋa dɛgɛɛ soŋ, ba kparoo dɛgɛɛ soŋ, mine ba toŋ naateɛ ka mine meŋ toŋ naateɛ, ka bɔtɔre biŋ biŋ ba zie, a bɔtɔre, a taa booho a poɔŋ ka mine meŋ ba taa booho a poɔŋ. 13364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

Daa poɔ la ka ba koɔrɔ nɔɔteɛ ka a mine e ziiri ka a mine e dɔre ka a mine e ŋmonɔŋmonɔ kyɛ ka daɡawaɡyɛre meŋ a meŋ biŋ kɔɡe a nɔɔteɛ nyɛ ba naŋ koɔrɔ.

pɔgeba ane dɔba na laŋ taa kyɛ biŋ kũũ daga a ba nimitɔɔre ka polisiri poɔ ba poɔ. Ka apolisiri mine gba zupilpeɛl, ka ba mine gba zupilsɔgelɔ kyɛ ka absu kaaya sɔgelɔ. kyɛ ka a dɔ2 kaŋ de o gbɛ duni a gab teŋɛ soga.

Noba la, dɔbɔ bata a de pɔge ka dɔbɔ k'a dɔɔ kaŋ zeŋ nembatoɔne, gbɛrɛɛ lɔɔre poɔ ka pɔge meŋ zeŋ kyɛ ka a dɔɔ a dɔɔ gyoŋgyoliŋgo kyɛ ka a dɔɔ kaŋ meŋ yi are a su bonsɔgelɔ a kaara a dɔbɔ bayi ne a pɔge naŋ nyɔge miri kaŋ a taa kyɛ ka neɛ meŋ are k'o seɛ yoŋ sãã.